Ha missileza bolla bettizayiss issi adey kaaththa woyikko dozata dhale woyikko dan"o unka unkotta dhale ushishe dizayissa besses

Ha misiley besizays kehippe qodan daro asati hiya gidon ba eqara woy ba mishar mic'idi ubayka zal'ishe dizaysa beses.

Ha misiley bessizaysi ayfe tukke keehippe lo7iza ayfe tukkey dizayssanne ,ha ayfe tukke giddon bootha siney uttidi dizayssa bessees.

Issi macasiza zinjibile getetiza katha qomot oyddu kunataleta issi kuntaley zo'o harat boothu mala diza kuntaleta kunthada wothadus.

Ha missile besida issi ayfa ayfa mitha qomota woykko papaya gidda mithay gidda harati gita keehi giddidi issiniya ayfe ayifiyara dizaro beeses.

Ha missileza bolla bettizayiss kaththa ayfe woyikko dan"o dozat ayfe imin maxishshe dizayissa besses

Ha misilee bessizayssi qoodan usuppuna woykko laappun gidiza asathi gaden eqqidi be sinththen diza miththatha miththaykka shonkkoraa masathiza miththaa be7ishee de7eeththes.

Ha misiley besizay issi gashe na'ayi tambbo giza doza qoommo tokidinne toketi dicidayssa haaththa uushishe dizayssa beses

Ha misile bolla betizayisi issi adeyi kehippe qoddani corra mitha puteta toketi dizayissa ishalizishe woyiko

Ha misiley besizaysi cora woyko qodani daro assati issippe eqidi miththa puute gede bagaranne ha bagara ubbayka shiiqi eqidi Mitha puute beyishe dizaysa besesi.

Issi boththa mayo mayidda maccasiya uutha giddon eqqada uuthaza wottete gizza uutha hashiza mishsha bolla qachchada uutha hashshashe macciya dizayisa besses.

Ha misilee bessiza issi issi maccara bakushen paappaya nne manggo giza kaththa qommota oykkada eqqa dawus.

Haa missileyi besizayiss nam''u macati woyikko nam''u indeti issi indiya baa huphphe bolla qofe woththada issi indiya gadeppe miththa ayif Ed be kushshenni oyikkada de'awus.

Ha misiley bessizayssi abakado giza miththa ayfey ayfe immidi dizayssa daro lo'iza ayfe ayfidi dizayssa besses.

Haa missileyi besizayiss baribare Giza qumma qommo woyikko baribare gettetiza mishsha issi makiza mishshanni woyikko gigisiza woyikko mitsiza mishshanni adeyi mixishshe dizayissa besses.

Ha misiley bessizayssi keehippe qoodan daro donoy eqa giddon uttidinne dono oykkiza miisha giddon daro donoy dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issoy tukkey shaayettishe dizayssa. Ha tukkeykka ayfe tukke, issinozi pentishe dizayssanne issi bootan demo qolettishe dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi aho gade giddon heedzdzu asati shunkurtto giza puute qommota tokkidi ishalishise woykko ooththishe dizayssa bessees.

ha misiley bessezayssi dumma dummasati macatinne attomati issife shiiqidi wora maasatiza maata buucishe ubbatikka dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi keehippe qoodan daro woykko cora shonkora giza mithay zin7idinne dizayssa bessees

giya bollan keehippe daro asay shiiqidi dumma dumma miishata bayizishenne shamishe dizayssa tani be ashe deays

ha misiley bessizayssi qoodan daro macati muuze geetettiza dooza qommota ayfeza qanxedi issi bolla shiishshishe de'eettes.

paydoni oykko qoodani cora asati ubbaykka karetha may7o bollara may7idi koppiya hupheyane woththidi giste giza katha giddon eqqidi gista be ishe de7eettes

Ha misiley bessizaysse qoodan cora asati mitha giddon ekkidi mitha haythe duuthi ekkidi heedzdzu asati issife mitha haythe beyishe de7eettes

ha misiley bessizayssi dumma dumma ayfa ayfeta immiza mitha qommotappe mangogiza mithay ayfe gakkidi dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi katha qommotappe dono dononne qasseka xaaxetida saanthay issife shiiqidinne dizayssa besseza.

Ha misiley bessizayssi keehippe qoodan cora asati goshsha gaden woykko goyettidi giigidi diza gade ubbaykka eqqidi xeellishe woykko be ishe de'ettes.

issi gadene tokketidi diccida ayfey immiza mitha qommoy hamithay sunthay aappile geetettiza mithay ayfey ayfidi ayfey metettanas gakki dizayssi beettees

ha misiley bessizayssi issi macashiya dumma dumma unkoa unkota lemisales woykko leemisoos kaarote xaaxettida santha barbaranne dumma dumma shiisha ba sinthen wothadus

kamisi ley bessizayssi issi adusse addey gadey giddon eqqidayssanne addezappe guye baggen dumma dumma doza qommoti dizayssa lussees

Hagey misiley bessizayssi issi macasiya uutha giddon uutha bolla qachada uutha haashayda dizayssa bessees.

qoodani keehippe dariza kuntaleta issi adde issinne issinife dariza adtey kuntaleza shunkurto kunthidi utisidayssi beettees

Ha misiley bessizayssi keehippe qoodan daro shonkoray gade giddon eqqidi woykko gakkidi dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi dooza woykko uutha giza doozay ha uuththa giddoyka goyettidi qoodan cora uuththati kesha giddon dizayssa bessees

Dumma dumma ayfe immiza mitta qommoto woykko ayfa ayfiti ayfe ayfidi giigidi dizayssa be'ashenee.

Ha misiley bessizayssin issi ayfe immiza mitha qommotappe woykko doozatappe barbare gizayssi ayfe ha'i gakkidi zo'o mala bessidi dizayssa.

Ha misiley besizays issi adey aho gosha gaden 2 boora issoy karetha mala issoy zo'o mala boratan gade goyishe de'es.

Issi gosha gaden 2 adet 2 waxa boran gade goyshe issi adey oshicha bagara issi adey hadirsa bagara goyishe dizaysanne issi maciya goshara hamutashe dizaysa be'iyays.

Ha misiley besizayssi qoddan cora daro asatta woyko payddon daro asatta goshsha gaden uutta tokishshe dizayssi bettes.

Ha misileni beeththizayssi keehipe aaho dembba gaden nam7u boorathi waaxeththidinne ha boorathikka gadee goyishee dizayssi beeththees.

Ha missiley bessizayssi qoodan woykko paydon daaro asati ubbaykka miththa puutte gadde giddon eeki biddi miththa puutte tokkishe diizayssa besses.

Aho denbba gade giddoni bitay bokettidi adhi adhi bokettidi mitha tokanas gigidi dizayssane assati bokishe dizayssa besses

Ha missiley bessizay nam"u atuma nati goshsha boran gade goyishshe dizayissa besses nam"u natikka gedenne ha goyishshe dettes

Ha misiley bessizaysi issi na'ay nam'u boorata waaxxidi goshsha booratan gade goyishe dizayssa bessees.

Issi gashe na'ay issi bootha boorane issi zo'o boora nam'u boorata gade gidon waaxidi gade goyishe dizaysi beetes.

Ha misiley bessizaysi hedzdzu woykko oyddu maccati gade giddora woykko paapaya tokketidi paapaya putey dizayssa giddora hemetishe gede beetes.

Haa missileyi bessizayissi qodanni daro woyikko cora asati goyettida gigid diza gade giddonni kaththa ayiffe zeerishshe dizayissanne issi issi asati coo eqqidi dizayissa besses.

ha misiley bessizayssi asay daro oykko coro asay goshsha goya miisha kushen oyqqidi eqqidayssa bessees

Hamisiley bessizayssi nam'u goshsha borata waaxidiy issi addeynne issi gashe naay gade boratan goyishe dizays bessees.

ha misiley bessizasi issi attuma naa woykko issi addey booratta nam'u booththa malla booratta waaxidi ha booratun biitta woykko gade goyishshe de'ees

ha misiley bessizayssi daro asati mitha barzaafe giza mitha beexen qanxishe dizayssanne issi addey eqqidi ba kushan silke oyqqe dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi goshsha gadden cora woykko daro asay kaththa zeerishe gashe naytikka macaykka attumay ubbay kaththa zeerishe dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi qoodan daro asati ba kushean mitha puute issi kushan oyqqidi issi kushan gade goyiza miishe oyqqidi eqqidayssa bessees

qoodani keehippe cora asay issife shiiqidi gade bookkidi hakate giddon uutha giza meisha ubbaykka tokkishe dizayssi beettees

ha misiley bessizayssi qodan cora asati dizayssanne ha asatappe heedzdzu asati uutha goshsha gada giddon bookkidi bookkidi tokkishe dizayssi beettees

Ha misiley bessizaysse oyddu addeti dizayssa issi macasiya gashe naa idimmada de'awus issi adde biitta bookkidi uutha tokkishe deees.

ha misiley bessizayssi usuppunanne usupu asappe dariza macati badala giza katha ayfe issi bolla shiishidi dizayssa bessees

Hamisi ley bessizayssi issi addey goshsha booratan gade goyshe dizayssanne issi addey booththa afala maydi eqqi dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi issi addey goshsha gadefe badala giza katha qommo gakkidayssa poqishe dizayssa bessees.

Issi addey nam'u boorata issi zo'o booranne issi boroqo woykko guye baggey karetha sintha baggey booththa gidida boorata waaxidi goyishe deees.

Ha misiley bessezayssi nam7u nayti issi gashe naanne issi gita naay goshsha booratan woykko waaxa booratan bawu mayo mayennan kallo7a gate goyishe dizayssa besses.

ha misiley bessizayss issi addey nam7u booratan issi booray zo7o mala issi booray karetha mala gididi huuphey baggera booththa malara diza nam7u booratan gade goyshe dees

Keehippe qoodan cora woykko paydun keehippe daro asay issife shiiqidi kushen issi kushen mitha pute issi kushen qasseka goshshebe koyiza miisha oyqe disayssi beettees.

Hayssan be7ishin qodan daro asata haasatuppe issi maccay karetha kumetha mayo mayidi ayfiyakka gozzada dizaysanne utha giddon ubbaykka eqidi dizayssa bessees.

Ha misille besizaysi issi zoo' malara diza kaamey ogen eqqidi hametenan laagiza assaykka baynayssa besses.

Ha misile besizaysi issi goshsha makinay, zoo' malara Dee'zays ogera hametishe dizaysanne issi ade gede bishe dizaysa besses.

Ha misiley besizays zo'o mala lo'o malateya kamey gosha goyidi dizayisa beses

Ha misiley bessizayssi issi aaho demba gade gidon goshsha kaamey woyko gade goyiza kaamey gade goyenan mela eqqi dizayssi beetes.

Ha missile besizayssi issi aaho goshsha gade gidon goshsha kamme ha kamessi medhoykka cilillo malara dizza kamme eqqidi dei'zzayssa besses.

Ha misiley besizaysi nam'u kaameti issinozi zo'o mal, issinozi cililo mala nam'u kaameti gade gidonni eqidi dizaysa besesi.

Issi haaththa ushshiza kamey gade giddoni kaththa woyikko mata milatiza mishshata haaththa ushshishe dizayisa besees

Ha misiley bessizaysi addusa oge giddon zo'o medhonne dumma dumma hara malara diza kaamti eqqidaysa bessee.

Ha misiley bessezayssi nam'u goshsha makinati goshsha gaden goyishe dizayssanne issi adde gade giddon eqqidi dizayssa bessees.

keehippe qoodan caro daro woykko cora kaameynne asay aaho goyettida gade giddon eqqidi ubbaykka asay hamettishe kaame coo eqqidi diizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi goshsha kaame goshsha gaden gade maaran maaran goyishe dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi goshsha kaamey gade giddon eqqidi dizayssa ha goshsha kaame giddon asi bayndayssa bessees

Ha ma ha misiley bessizayssi issi goshsha makinay goyeth goshsha goyishe goshsha gade giddon de7izayssa bessees; ha makinaykka oydzdzu woykko oyddu baggara goyishe de7ees.

Ha minisilay bessizati issi goshsha makinay eqqidi coo gade giddon dizayssa gede goshsha makinappe gede baggera qorqoroy dizayssa besse

issi addey aaho woykko dalga gade gidon issi goshsha makina ba kushan oykkidi sugishe sugi makinaza woykko kaameza ekki bizayssi beettes

Hamisiley gade giddon zo'o malara diza goshsha kaamey gade giddon eqqidi dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi aaho kate gidon dumma dumma medhora woykko malara diza kaamey haya kaameykka goshsha kaame malatiza woykko masatiza kaamey deees

ha misilezan beettizayssi heedzdzu goshsha kaameti aaho gade giddon ba bolla bandara qachedi gade goyshe dizayssi beettes

ha misiley bessezayssi issi goshsha gade giddon goshsha kaamey gade goyshe dizayssanne goyettida gadey keehippe daro gididayssa bessees

hamisiley bessizayssi aaho gadey woykko goshsha gadey goyettidi goshsha makinan goyettidi giigidi dizayssa kathay zerettanas keehippe lo7o hunetan goyettidi dizayssa bessees

Issi goshsha kaamey medhoyka salo samayra diza kaamey aaho gadees giddon eqqidi coo dizayssa hayssi bessees

ha misiley bessizayssi goshsha gade giddon nam7u kaamey gade goyishe dizayssanne issi kaamey coo eqqidi dees nam7u issi kaamey goyishe deees

hamisiley bessizayssi issi aaho gade giddon goyettidi diza gade giddon goshsha makinay dizayssanne goshsha makinay goyennan coo eqqidi dizayssa bessee

Issi addey kaame giddon uttidi ha kaameykka salo medhdho malatiza kaame giddon uttidi kaameza addezi laaggishe dizayssa kaamezika hametishe dizayssa bessees

issi zo7o malara diza kaameynne qasseka nam7antho zo7o malara diza kaamey issi kaamey aho gaden uttides issi kaamey gateya goyishe deees

Ha misiley bessezaysse issi goshsha makinay aaho goshsha gade giddon gade oykko biitta goyshe diizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi zo'o malara diza kaamey eqqidi dizayssa woykko aatdhennan ba de'i ooson dizayssa bessez

hamisiley bessizayssi issi aho gate gidon dumma dumma kaameti oge matan ogeppe ushacha baggeninne hadirse baggen dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi issi aaho demba gaden zo7o malara diza goshsha woykko maata shiishiza kaamey gade giddon eqqidayssa bessees

Issi aho oykko dalga gade gindon nam'u makinati issi makinay eqqede dizayssa ne ithi makinay gadeza goyshe dizayssi beettees.

ha misiley bessizaysse issi makinay woykko issi kaamey ogey giddon eqqidi dizayssa issi addey ha kaame matara gede hametti bishe dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi keehippe adussa ogen keehippe paydon daro kaameti zo'o qalamenne dumma dumma hara qalamera diza kaameti eqqidi dizayssa bessees

Ha misiley bessezayssi issi awa hoo7oppe hoo7o immiza miishanne issi addey ha poo7o immiza miisha matan eqqidi diizayssa bessees.

ha misiley bessizayssin goshsha gade giddon heedzdzu kaamey gade goyishe dizayssanne ha goshsha kaameta giddon asatikka eqqidi dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi issi goshsha kaamey nam7u medhora woykko bolla baggera booththa karetha baggera salo medho gididi diza goshsha kaamey beettee

Ha missiley bessizayssi oyddu assata ha oyddu assatappe issi gashshe na'a issi maccanne nam'u addeta gidishshin booththa qoppe woththi diiza addezi haaratta xaafishe diizayssa besses.

hamisiley bessizayssi issi macasiya zal7e zal7iza bessan eqqada dizayssanne issi mixetha miishey macey sinthen dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi daro asay qoodan daro asati katha madabaran aadhdhidi kumi diza katha nam'u nayti tookki bizayssanne harati tookkanas giigettishe dizayssa bessees.

ha misiley bessizayssi daro miishatu giddon dano dooza woykko xaaxettida saanthay dizayssanne namu addetappe issi addezi mazagabishe woykko xaafishe dizayssa bessees

Ha missile besizayssi issi maacay nne issi attumay booye giza miththa giddon eqqidi siliken maacy booye hayththa pootto deenttashshe dzayssa besess.

Ha misiley bessizayssi nam'u addeti gadde giddon eqidi gede huphphe bolla qooppe wochidi ubbaykka gede badala be'ishe de'etees.

Hamisiley bessizayssi badalay GIza katha qomoy Gade Gidon ayfe imanas Woyko ayfe imos gaki Dizaysa beses

Haa missileyi bessizayissi hezhzhu macati gade giddonni eqiddi miththa bollappe manigo ayife maxi maxi shishshishe de'etees.

Ha misiley besizaysi qodan 10ppe dariza asati gade gidora woyko badala gidoora ubbatika gede hamutishe de'etes

Issi aaho gade gidoni issi karetha maccashya issi marara dizza mayo mayada badalatha gidoni badala puthe dicishe dizza badalla gidon eqadus.

Ha missile besizaysi aho gosha gaden kathay kehipe lo'idi woyko malalid aho gaden goyetidi zeretidi dic'idi dizaysa beses.

ha misiley bessizayssin badala giza katha qommoy keehippe lo7izayssa diccidi ayfe immanawu gakkishe dizayssa bessees

ha misiley bessezas issi addey gade giddon shunkurte giza miisha tokkidi haaththa ushshishe dizayssa bessees

hamisiley bessizayssi nam7u addeti aaho goshsha gade giddon kathay goyettidi zerettidi dicc ishe dizayssa nam7u addeti be ishe de7ettes

ha misiley bessizayssi uutha giddon nam7u addetinne issi macay uutha giddon eqqidi uutha be ishe dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi issi macashiya katha giddofe katha qommotafe bashkala giza katha ba kushen nam'u kushen idimmada eqqa dizaaro bessees.

keehippe aaaho moykko dalga gadey dizayssanne hagadey bolla mithati keehipe diccennan gashera dizayssa bessees

ha misiley bessizaysse qoodan uddu punappe dariza addeti gade giddon eqqidi de7ettes eetappe guye baggara badala giza katha qommoy de7ees

Ha misiley bessizayssi giste giza katha qommoy keehippe malalidi woykko lo'idi ayfe gakkidi ayfe ayfishe dizayssa bessees.

ha misiley bessizayssi issi attumaynne issi macay gade giddon biidi badala giza katha qommo ayfey dizenne baye giidi ayfeya pooqidi woykko doyidi be ishe de7eettes

ha misiley bessizayssi heedzdzu asati uttidi nam7u attumaynne issi macay dan7o doozata woykko dan7o unka unkota cilalishisinne woykko giigissishe dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi issi addey gadey katha gade giddon badala melida woykko gakkida badala soho gelisanawu menthishe dizayssi beettees

Ha misiley bessizayssi dan'o doozata woykko unkoa7unkota geetettiza puuteti woykko xaaxettiza santhe qommoti dizayssa bessees.

ha misilen beettizayssi aaho denba gaden cililo maatay woykko keehippe malaliza maatay aahon woykko dizayssanne bangagiza katha qom moyssi baggere dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi keehipe aaho goshsha gade gitdon kathay goyettidi ha kathaykka badala giza katha qommoy aypeya immanas gakkidi dizayssa bessees

nam7u addeti nam7aykka issi mala qoobe wothidi nam7aykka issi mala dunguza qoodhe bolla yeggidin ekkidayssinne issi addey eetanuppe dummatizay diizayssibe

ha misiley bessizayssi dumma dumma miishati issi bolla shiiqidi giyan dizayssa bessees issi yaddeyka ha dumma dumma miishatappe asayyo mixidi immishe deees

Ha misileni beettizayssi dan'o dicciza dooza qommota woykko zeretidi dicciza kathatappe badala geetettiza kathay badalaykka gakkidi woykko ayfa imoos matatidi dizayssi beette.

hanisi ley bessizensi daro asati qoofe uphen woththidi gisteygiza katha qommo giddon eqqidi giste be ishe dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi isiaho gadin gistegiza katha qommoy zerettidinne ha kathaykka ayfya kessidi ayfa ayfidi dizayssa bessees.

Ta beshin issi maccaynne hezhzhu atumay issippe maata giddon uttidi issi atumay bucces issi macciyakka buccashe de'awusu.

Nam7u keeththathi gade giddon keexeththidizayssi beeththishin ha keeththathikka bollara kameththennara woykko keexeththennan dizayssa be7ashee de7ays.

Ha misiley besizaysi gadey maaran maaran giyetid woyko keela keletid keehippe, lo'es, lo'id dizaysa beses

Ha misiley besizaysi qoodan cora asati maccaynne attumay issippe biitan woykko gade giddon miththa puute tokiishe dizayssa besees.

Asati gade gidoni hade bokidi Mitha pute issi adezi uttidi tokishe dizaysane issinozi qase eqidi gade bokiza mishe oykidi dizaysi beetes

qoodan icchachu asa gidizayti issi bolla dishe ubbaykka issi medho may7o maydi bollara booththa may7o garsera karetha moykko salosa mayo may7o maydi ekkidi haasayishe dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi darowoykko cora asati mitha puute ekkidi tokkanas bishe dizayssa bessees issi addey guye simmi xeellishe dees

ha misiley bessizayssi nam7u keeththeti keexetidi ha keeththaykka bollara kammiza miishe woykko qorqoroy wodhennan doya dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi nam7u macatinne nam7u attumati qasseka gashe naa nididi tukke puute giddon uttidi lizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi qoodan cora woykko daro asati mitha puute ba kushan oyqedi tokkanas ekkidi tokkana gede bishe dizayssa besse.

hamishiley bessizayssi issi macashiya puute giddon haaththa puuteeta ushshashe dizayssa bessees woykko macasiya puutey dolana malanne diccana mala haaththa ushshashe de7awus

dugeha kelile ayssa awa daana delahonka baday issi boooissi bessan biitta bookkidhi mitha tokkishe deees

Amisiley bessizayssi gade giddon mitha tamay mishe dizayssanne issi addey mithappe qanxidi woykko qeridi tookki ekki bishe dizayssa bessees.

Goodani oydda gidiza asati biitta bookkidi ha biitta mitha puuteta tokkidi issi addezi mitha puute haaththe ushshishe de7ees.

issi cililo mayzadey daro woykko cora asay eqqidi beyshinne issi addezi biitta kafa woykko biitta bookkiza miishan biitta bookkishhe deees

hamisiley bessizayssi nam7u keexettida keeththati bollara kamettennan hoykko keeththas bolla baggey doya dizayssa hamisiley bessees

Ha misiley bessizayssi qoodan cora asati woykko paydon keehippe daro asati tohon woykko geden hemettishe le7eettes.

qoodani nam7u tammu gidiza asati gade dhoqasan eqqidi habesan dishe gede keehippe daro woray dizayssa be ishe de7eettes

ha misiley bessizayssi keehippe paydon daro asati attumaynne macay issife shiiqidi gade giddon eqqidi issife haasayishe dizayssa bessees

Amisiley bessizayssi macatinne issi attumay mithafuute toketidi dizayssa woykko diccishe diza mithafuute haraso tokkanawu ekki bishe dizayssa bessees.

ha misiley bessezayssin issi goyettiza goyettidi diza angata gidton heedzdzu asati dezayssanne ha heedzdzu asatappe issi addey mitha puute tokkishe dezayssi beettees

Ha misilay bessizayssi aaho ogera nam'u kaameti booththa malara diza kaameti gede bizayssanne issi macasiya gedeppe ha yashe dizayssa beyays.

Ha misilay bessizayssi issi ayfe immiza mitha qomma woykko ayfe immiza mithatappe abokado geetettiza mithay ayfe ayfidi dizayssa bessees.

Qoodan woykko paydon keehippe dariza ayfe ayfeti issi bolla shiiqidi dizayssa ayfa ayfetappe shunkurtoy, kaarote, mangoy, muuze, masatizayti dizayssi beettees.

Keehippe daro faydon cora asay giya giddon uttidi dumma dumma zal7eta bayzishenne shamishe dumma dumma zal7eta zal7ishe dizayssi beettees.

ha misiley bessidayssi issifenne issife dariza cara asati giya giddon dumma dumma shunkurtota timatimetanne hara hara miishata giyatishe dizayssi beettees

ha misiley bessizayssi ayfa ayfe qommoti issife shiiqidi dizayssa ha ayfo ayfetappe mango muuzi papaayanne dumma dumma ayfa ayfe qommoti issife shiiqi dizayssa bessees

Hamisiley bessizayssi nam'u macati goyettidi giigidi diza gade giddon puute tokkishe dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi giya giddon daro asati uttidi macati santhe qach qachi hara asas immishe woykko bayzishenne zal'ishe de'eetta.

Hamisiley bessezayssin issi giya giddon keehippe paydon daro asay uttidi zal'ishe dizayssa bessees.

Ha misiley besizays nam'u matha kotheti be wosetiza botan dizaysa etika ha'i wode matha kothe gididaysa beses.

Ha misileybessizayssi issi bessan keehipe lo'iza ciishsha woyko ciishsha puuteti dizaysanne daro maccashat ciishshaba kushen shiishishe dizaysa besees.

Ha missiley bessizaysii cora asati goyettidi giigidi diiza gaaden kaththa zeranas kushshen oyqqidi eqqidettes.

Haysa ta bea'she dizaysi cora issi mala kote mayida asay utti uttidashenne issi ade etas hasayavbola dei'shin,bagay birera dawutara boll xafidenne tishi ootidi xelo bolla dizaysa qoncises

Nam7u maccathi issippe ha boothan woykko bessan ciishshaa puutheetha woykko ciishshaatha ba kushen oyqqidi dizayssi beeththees.

Qoodani oyddu maccati ba duuna kammidi ba kushani dumma dumma medhora diza ciishata ubbatikka oykkidi eqqidaysa bessees.

Issi Adey ba kushiyan waraqata bootha waraqata oykidi dizaysinne qoodani keehippe daro asati eqidi issi goshe mishey gade bookishe dizaysa be'ishe daysi.

Ha misilee bessizayssi issi addee gade wadhan wadhdhidinne nam7u dhishkkeya dhishkidi gade giddon daro asay qas eqqi be7ishin ooththishe dizayssa bessees.

Ha misilen beeththizayssi aaho woykko dalgga gade giddon dumma dumma miththa qommothinne miththa puuthethi diccishee dizayssi beeththees.

Ha misiley bessizayssi oyddu maccati woykko oyddu inddeti tukke hayththa maxidi maxidi shiishshishe dizayssa besses.

qoodani oyddu gidiza macatinne oyddafe dariza macati ciishsha woykko puute tukke puute giddon eqqidi tukkeza maxishe dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi daro ha wode matha kooththeti kesha giddon daro keehippe naagettidi dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi ha wode matha kooththeti keehipe faydon cora matha kooththeti gade giddon uttidi dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi issi macasiya ba kushen ciishsha oykkada issi kushe ha bessada miicashe maciya dizayssi beettes.

Ha misiley bessizayssi issi macasiya puute woykko ciisha giddon eqqada ba kushen puutappe idimmada dizayssanne issi attumay puute giddon eqqidi dizayssa bessees.

Issi attuma na'ay daro keehipe malaliza ciishshata,qoodani daro gidida ciishshata issife shiishshidinne ciisha oykkiza miishan na'ay issi bolla shiish oykkidayssa bessees.

ha misiley bessizayssi issi macasiya booththa mala goose goozada ciisha ba kushen zo7o ciisha ba kushen oyqada eqqados

Ha misiley bessizayssi oyddu matha kooththati woykko kase wode matha kooththati mitha bolla kaqettidi dizayssa bessees.

ha misiley bessizayssi keehippe paydora cora asay mithata giddon woykko puuteta giddon hamettidi puuteta ishalishise dizayssi beettees

Ha misiley bessizayssi issi attuma naay ciishshata ba kusha oyqqidi ciishsha wottiyo bessan wottidi ushachanne hadirsa bagganka ciishshey beettees

issi aaho gade giddon aaho bessani mango geetettiza daroo mitha qommoti aaddhi aadhi tokketi diccidi kehehippe aduqidi dizayssi beettees

Ha misiley bessizayssi issi gade goyettidi giigi diza gaden issi addey uttidinne mitha puute tokkishe dizayssa bessees.

ha misiley bessizaysse issi aho gada giddon wodey woykko ha wodezan yida matha kooththeti daro coora keehippe daro kooththati dizayssa bessees

Hamisiley bessizayssi nam'u macati gade giddon eqqidi ciishsha ba kushan idimmidi hupheya bolla ciisha qachidi dizayssi beettees.

ha wode ehida matha kooththey issi bolla qoodan woykko paydewon tammafe woykko nam7u tammafe dariza kooththey issi bolla shiiqidi uttidayssi beettees

Ha misiley bessizayssi issi miisha giddon zo'o malara diza ciishshay nam'u ciishay nam'uppekka dariza ciishay issife dizayssa besse.

Ha misiley bessizayssi issi macashiya mitha daro mitha puuteta ba kushen oyqqada puuteta giddon eqqidayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi attuma naay daro ciishsha woykko zo7o ciishshata booththa ciishshatanne dumma dumma ciishshata giddofe issinozi ha ekkidi ciishsha yise dizayssa bessees

Issi demba oykko aaho gade bolla banga giza kathay zerettidinne habanga giza kathay keehippe diccidi ayfeya immanas ayfe kessishe dizayssi beettees.

Ha misile bolla beettizayssi qoodan woykkofaydon tammuppe dariza ha7i wode matha kooththeti uttidi dizayssi beettees.

ha misiley bessizayssi keehippe daro mango giza ayfe immiza mithati dizayssanne ha mango giza mithay ayfe ayfidinne ayfeykka gakkidi dizayssabe

Ha misiley bessizayssi qoodan tammiza asati maccaynne attumay issipe shiiqi eqqi dizayssa besses.

Ha misile besizayssi issi goshsha kaame gade gidon eqizayssanne issi booththa qalamera diza mayo mayidi eqqida adde dizayssa besees.

nam7u addeti gade giddon dizayssanne hagade bolla muuze geetettiza ayfe immiza katha qommoy dizayssa issi addey karetha goosse issi addey booththa shuurabe maydi dizayssi beettees

hamisiley bessizayssi woykko hamisile bolla beettizayssi goshsha gadey goyettidi giigidi haaththa uyidi betam lo7edi dizayssa bessies

Issi aaho demba gade giddon heedzdza woykko oyddu goshshe kaamey haaaho gade goyshe woykko bookkishe dizayssa be ashe days.

Ha misiley bessizayssi qoodan woykko paydon daro asati issife shiiqi eqqidiy issoy issora haasayishe dizayssa bessees.

Ha misilen besizaysi issi kesa malatiza bootan bessan kehippe qoodan daro miizati karetha malanne bootha mala miizati issippe dizaysa besses.

Ha missiley besizayssi nam'u boorata issi booray zo'o mala issi booray kareththaynne boothay waalaketida booray wolkamma kacera dizayssa besess.

Ha misiley besizays issi gashe na'iya karetha , boothanne zo'o mizata hemanaw Laga eka bashe dizaro beses.

Issi karetha medhora diza adde ba kushan issi zo'o malara diza adde kuto kushiyan bola denti oykidi kutos qodhe oykidi de'es.

Qodan nam'a woyko hedzdza gidiza asay hare daro hareta ba sintheni aathidi hareta laagi eki bizaysa beyashe de'aysi

Issi Mac, asiya qodani tamupe woyiko tamanne ichashuppe bolla dorsanne zo,o medhone Karthi botha medho hemashe dizayisi besees

Ha misiley besizaysi issi adeyi be gashiya bolla guupe oykidi dizaysanne adeza matani issi wolqama boorayi eqidi dizaysa beses.

Ha misile besizasi qodan co,ra asati dorsa woyiko wolqara diza dorsata ba kushen wodoro bolla qachidi woyiko ba kushen wodoro oyiqidi besees

Ha misilay bessizayssi nami'u woykko heedzdzu addeti nami'u waaxa booratan gade goyishe dizayssa besses. Nami'u addetikka zo'o qalamera diza mayo mayidi de'etes.

Ha misiley bessizaysi nam'u ha wodey ehida miizati ha miizatika wolqamanne keehippe wolqara diza miizata woykko maaxiza miizata be'ashe de'ays.

keehi qoodani daro miizati oykko paydonni daro miizati miiza aqoson eqqidi madhoyka karethanne booththa mizati eqqidi maata mishe dizayssi beettees

ha misiley bessizayssi qoodan daro marati dizayssanne issi addey maratura eqqidi dizayssa maratikka maata mishe dizayssi beettees

ha misiley bessizayssi issi miizata aqoson keehippe qoodan caro daro miizati woykko coora miizati be aqoson eqqidi haaththa uyishe dizayssa bessees

issi macashiya karetha may7omayada galal7o goosse ba huban gachada ba sinthan kutto core kuttota booththa medho zo7o medhonne hara dumma dumma malara diza kuttota shiishshada ba sinthan essadus

Ha misiley bessizayssi keehippe paydon cora miizatinne miizata marati booththay karethaynne zo7oy issife dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi macashiya uttada daro kuttota booththa malanne zo7o mala addenne indi kuttoti issife shiiqi dizayssa bessizas

issi addey keehi aaho gaden qoodan woykko paydon keehippe dariza karetha medhonne booththa medhora diza deeshshatanne doorsata issi bolla laaggidi heemmanas ekki bishe deees

Ha misiley bessizayssi qoodan cora woykko daro miizati sohuwan qasheti eqqidinne ha qasheti do'oson haaththe be sinthan uyishe dizayssa bessees.

qoodani keehippe dariza kuttoti issi kuttoy aqiza bessani ubba kuttoyka issi bolla shiiqidi kath kutto kath mishe dizayssa bessees

Ha misiley mersinayssi issi wolqama booran gate gidton eqqi dizayssanne issi addey guufiya hashshe bolla oyqqidi boorantappe guye baggera eqqidayssa bessees.

ha misiley bessizayssi qoodan keehippe daro kuttoti dizayssanne nam7u phuphuleti dizayssa bessees issi kuttoy yelanas woykko phuphulanas phuphule mata yishe de7awos

hamisiley bessizayssi issi asha issi asa kushe giddon nam7u phuphuleti dizayssa bessees issi puphuley booththa mala issi phuphulle guuthu karetha masatizayti nam7ati dizayssa bessees

Ha misiley bessezayssi nam"u wolqara diza woykko wolqara diza boorati kaceykka gita gidida booratan addey gade goyishe dizayssa besses.

hagan ta beyishene dorsati deeshatinne harey ubbaykka shiiqidi keeththa matan dizayssa tani beyashe indeyays

keehi faydonni daro miizata aaho miizati hee mettiza bessan nayti he mishe miizata dizayssa mizatikka maata mishe dizayssa bessees

ha misilen beettizayssi qoodan tammufe woykko tamman ichaachoppe dariza karetha zo7onni dumma dumma medhora diza dorsata issi adde heemmishe dizayssi beette

hamisiley bessizayssin dumma dumma kuttoti issi keeththa giddon keeththa keexxidi asay woththidayssa woykko keeththa giddon kuttoti katha mishe dizayssi beette

Ha misiley bessizayssi iisi7aaya miizayo nam7u tohowa qacchishe dizayssa bessees miiziya maatha immanas ixizayssafe dendoyssan nam7u guye bagge toho qachishe maceya dizayssa bessees.

ha misiley bessizayssi keehippe qoodan daro miizati karetha mala booththa malanne karethinne booththay walakettida miizati eqqidi dizayssa bessees.

Hamisiley bessizayssi keehippe paydon cora dorsati nam7u asay eqqidi dorsata haaththa ushshishe dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi indi kuttoy ha kuttoykka medhoy zo'o mala gidida gita yelo gakkiza woykko yeliza kuttuya eqadizayssa beyays.

Ha misille besizayssi qodan Cora asati ba kushshiyan goshsha Misha oqidi, gade godon eqidi ba mayuwa miththa bolla woththidi dizaysa besses.

Issi aaho woykko dalga gade giddon, gadeykka goyettidi kathay ha kaththaykka badala giza kaththay zerettidi qumeteyikka woyiko bexaam gitidi de7izaysa bessees.

Ha misilee bessizayssi keehippe qoodan cora asathi goyeththira gaden oshachcha baggara badalay dizayssa giddon kaththay zereththennan gadee coo dizayssa bessees.

Ha missiley bessizayis hedzdzu maccati kehippe qoddan woyikko coran daro donnota giddon uttidi doona athishe dizayisa besess.

Adde ba kushian nam'u kushiyan issi kushiyan badala oyikidi issi kushiyan cishsha botha malara diza cisha oyikidi ba huphiyan kareta medhora diza gosa qachidi eqides.

Ha misiley besizaysi goshsha gade giddon dono tokkidi ha donoka issi addey ishalisishe dizayssa ba ooso miishan woykko goshsha miishan ishalisishe dizayssa besees.

Ha misiley besizays issi gosha gade gidon woyko goyetida gade gidon putey toketi dizaysa issi ade puteza hathe ushishe dizaysa beses

Ha misile besizayis oyidu machchati doono giza ayifa ayifa woykko doono giidon uttidi doonoza issi soho shishe deites.

Issi ade aho gade gidon gosha misha ba kushen oyikidi gade goyishenne dono toketidinne dolida dono ishalisishe de'ees

hamisiley bessizayssi cora asati eqqidinne katha issi kuntale kumetta katha mizaane bolla wottidi woykko mixetha bolla wottidi mixishe dizayssa bessees

Ha misiley besizaysi issi katha qomo woyko badala giza katha qomoy gade gidon dizaysa beses woyko daro badalati katha gosha gade gidon dizaysa beses

ha misiley bessidaysse issi aaho goyettidi diza gade giddon nam7u macatinne nam7u attumati uttidi puute tokkishe de7eettes

ha misiley bessizayssi issi addey muuze giza ayfaayfe doozatappe muuzey ayfe immidi dizayssa wolko qanxos kakkidi dizayssa qanxanas eqqidi be ishe de'es.

ha misiley bessizayssi issi macasiya gade bookkada ha bookketida gaden uutha tokkashe dizay uttada uutha tokkashe dizayssa bessees

ha misiley bessizaysi issi addey gade giddon uttidi uuththa gashe uutha tokkishe dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi issi addey goyeti giigidi diza gade giddon mitha puute ha mithaykka mango mitha puute tokkishe dizayssa besseza

ha misiley bessizayssi nam7u addeti eqqidi issoy mitha poote gade giddon toketi dizayssa haaththe ushshishe dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi daro asati ba kushen mitha puute oykkidinne tokkanas efishe dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi keehippe qoodan daro uutha giza qommoy katha qommo eqqidinne dizayssa bessees ha uuthaykka qoodan daro.

Ha misiley bessizayssi gade giddon ayfea ayfe immiza mitha woykko papaaya geetettiza mithay ayfe ayfidi keehe hippe lo7iza ayfe ayfidi dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi issi addey gade giddon eqqidi issi kushen badala oyqqidi issi kushen ciisha oyqqidi gade giddon eqqidi dizayssa bessees

issi aaho goshsha gaden asati goydi woykko biitta bookkidi mitha puute tokkishe dizayssanne issi addey booththa may7o maydi gede hamettishe dizayssa bessees

Hamisiley bessizayssi heedzdzu asati uttidi nam7u addeynne issi macay mixetha miishan katha mixidi madabara giddon aaththishe dizayssa bessees

Ha misile bessizayss keehippe qoodan cora asati ubbaykka ba kushen miiththa puute oyqqidi tokkanas ekki bishe deettes.

Ha misiley bessizayssi issi issi potanekko biittan mittha puuteti dizayssa eha puutetikka qoodan cora.

Ha misiley bessizayssi issi giste giza katha qommoy gade giddon keehippe lo'o ayfe ayfidi dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi keehippe qoodan woykko paydon daro asati ubbaykka ba kushan mitha poote oyqqidi eqqidayssa bessees

ha mishiley bessizayssi issi adde aaho goyettida gate giddon dunguza may7oa qoodhan xaaxidi hagate giddon puute tokkishe deees

Ha misiley bessizayssi oyddu woykko heedzdzu macati dono giza katha issi bolla shiiqi dizayssa kushen oykki beyizayssa bessees.

Ha misi leeni bessezaysse addeti miizata shiishshidi ha miizatan katha miizata tohon hey ha simeretishe miizati katha bukkishe dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi caala addey badala giddon eqqidi dizayssa badalaykka metettanawu gakkishe woykko ayfe immidi dizayssa bessees.

Ha misiley besizaysi nam'u kanatppe issi kana gashe na'ay ba kushan okidi otin aaway kanaza naripwn cadishe de'esi.

Ha misiley bessizayssi hedzdzu adde eeqi dizayssinne harati ichchachchuppe hussipuna qoodan gidiza haareti sinththenne guye bagga toho qasetii dizayssa besses

Ha misiley bessizayssi nam'u addeti hare oykkidi issi nam'u addetikka hareza oykkidi issinozi harezas nam'u haythanne duuna shiishshidi oykkidayssa bessees.

issi karethadey ba ushachcha kushen karetha malara diza hare qoodhen wodoro qachini wodora oyqqidi eqqides

Ha misiley bessizayssi daro miizati maata mishe dizayssa huwoykko miizati keehippe daro miizati issi bolla eqqidi maata mishe dizayssa bessees

ha misiley bessizayssi qoodan ichachuppe dariza boorati issife qashetidi eqqizayssanne issi booray booththa mala issi booray karetha mala gididi dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi qoodan keehippe daro miizati zo,o medhoy karetha medhoy booththa medhoy dumma dumma miizati issi bolla shiiqidi dizayssa bessee.

Ha misiley bessizayssi issi zo'o qalame shurabe maydi diza asay nam'u kanata ba kushen wodoron oykqi dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi miizati issi miizay wolqama kacera dawus wolqama kaceya bolla wodoroy xaaxeti dizayssa ha miizatikka booththa qaalameykka zo7o qalamera dizayssanne issi deeshay issi bolla de7ettes.

Ha misiley beettizayssi issi haatha giddon de'iza medossa ha medossayka haylasho geetetiza hedzdzu haylasho qomoti issipe dizayssa besees.

Ha missilezi besizayis gammo gizza do'ayi woyiko wolqqara dizza wora meddosay hayi ziniidi berkka issini kanchche dizayissa besess.

Issi aho gade gidoni haylasho getetiza haththa gidon diza medosay woyko wora woyko haththa gidon ardiza medosay doona doyidi dizayisi betes.

Ha misiley bessizayssi wora medosa woykko wora do'a nam'u wora do'ati woykko godarseti gade giddon eqqidi dizayssa bessees.

Ha missiley bessidaysi issi aho ogera nam'u gamoti ogeza giduwa qanxidi gede bage pinishe woyko adhishe de'etes.

Ha misiley bessizayssi nam7e wora do7ati woykko wora medoosati gammo geetettiza medoosati issife ha yishenne issoy issara oyketishe woykko icettishe dizayssa bessees.

ha misiley bessezayssi issi wora me doossa woykko wora do'ay ha do'aykka godarse geetettiza do7ay eqqididizayssa bessees ha misiley

ha misiley bessizayssi issi aaho gade gidton gaammo geetettiza wora do7ay issi gaammoy berka hagate gidton eqqidi dizayssi beettees

qoodani daro wora medoossati woykko wora do7ati issi bolla shiiqidi dhuma masatiza bootane godarse geetettiza wora do7ati issife shiiqidi dizayssi beettees

issi qaarey woykko uworame doossay berka eqidi ba qoodhe guye simsili lizayssi beettees

ha misiley ehamisile geda igideti dumma lumma wora hare woyko worame beessay tohuddu godan bilizayssi wora gibdun hamisige dizansi lo7yste

Ha misiley bessizayssi issi wora medoosa hamerahawora me doosaykka gaammu geetettiza wora do7ay gade giddon zin7idi dizayssa bessees

Hansi leri bessizayssi issi wora medoossa woykko wora kana woykko woru kana geetettiza medoossa woykko wora medoosati eqqidi dizayssa bessees.

ha misiley bessizayssi issi worame doossa woykko wora do7a godarse geetettizayssi gadey giddon eqqidi ha simmi guye xeellishe dizayssa bessees

nam'u gaammo woykko wora do'a woykko wolqara diza wora medoossatappe nam'u gaammoti dizayssa be'ashe days

ha misiley bessizayssi wora do7ati maahe nam7u maahetinne geegge giza wora do7ati gade giddon zin7idi dizayssa bessees

Ha misiley bessizayssi issi goshsha woykko zo7o mala gate geddon haylasho geetettiza medoosay woykko wora do'ay woykko haaththe giddon diza do7ay beettees.

ha misiley bessizayssi mahe giza kare medoosa woykko do7a medoosay hemettishe dizayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi kafoy gade bolla ba tohowan yedhidi hara miishe ba tohon oyqidi eqqidayssa bessees.

Ha misiley bessizayssi issi wora do'a woykko worame doossa hame doosaykka gelesho geetettizame doosay gaden eqqidi dizayssi beettees.

Ha misiley bessizayssi issi woorukkana woykko kareme doossa woykko wora do7ay gade gitton eqqidi dizayssa bessees